Abaana nga badduka emisinde mu kkubo, eruuyi n'eruuyi ew'ekkubo waliyo emiti n'omuddo. Ku luuyi olumu olw'ekkubo waliyo ennyumba.

Ppikippiki nga eriko omusajja ayita mu kkubo, emabbali waliyo abaana abava ku ssomero, waliwo n'ennyumba ekolerwamu emirimu egy'enjawulo waliraanyeewo emiti egy'enjawulo.

Omukyala atudde akutte ekikopo ku mukono ogumu, omukono omulala ng'agukozesa okunyiga computer, mu maaso ge waliwo ensawo, ebikopo ebirala bibiri ne kompyuta endala wamu n'essimu. Ku mabbali ge waliyo waliwo omukebe nga mweru era ne ku luuyi lwe olulala waliwo waliwo ekisenge eki eki waliwo swiki eri ku kisenge nga waliwo n'ekikopo ekiri ku kasowaani.